Tani beyi shin arbamince kataman beettiza wolqama pooqe keeththay beettees

kehipe daro assati durre cimatine daro asati eqidi deyetes

daro asati dunguza may7izaytiinne dunguza goofe wothidayti ubbaykka ufayettishi de7ettes

Ha betiza misiley arba mice dhoqa hosputale ha'i osetidi kezidaysako

keeththa giddoni keehippe daro asati ubbaykka shiiqidi uttidayssi beettishe deees

Keehipe daro asati ubbayka uttidinne eqqedi dezayssi bosheti ekkiza gaden ubbaykka da7ettes.

Daro asate ubbaykka si keeththa giddon uttidi deizayssi dummuza qoofe huphen wothidayti de'ettes

Gita wolqama booththa medhonne tiyettida keeththa matani maatay mithi dumma dumma mi shi deee

kuwaasey ka7ettiza issa be ishe deiza keehippe daro asati uttiri deia

Hayssa misile bollani beettizayssi dumma dumma asati oyde bolla uttidida.

Daro adteti ubbaykka eqqedi ba sinthani zo7o boora essidi ubbaykka beishe de7eette.

asa woykko dere sarotetha naagisiza asati ubbaykka keeththa giddonne uttidi izgishe de7eette

heedzdzu asati oyde bollan uttidi de7ettes essenozi dunguza qoofe huphe bolla wothides

issi keehipe lo7iza keeththa giddon daro asati uttidi de7ettes

kehipe paydoni coora asati issi keeththa giddoni uttidi dizayssi beettees

Issi dunguza mayda macasiya uttada ba kushen kooshe aaththiza meeshe oykka dawus

issi atte ba duuna ni kooshe asas gaththiza miishe oykkidi uttidi de7ees

Atumatinne macati ubaykka ba qodhiyani dungguza xaaxidi de'izayssi taas beetees.

qodanin keehippe naro asati issi keeththttha giddoni uttidi zoretishe de7ettes

Issi aayanne hara dumma dumma asati issipe gididi dizayssi beettees aayakka ba kushen issi miisha oykkada de7a.

Nam'u indetinne nam'u addeti oydatikka issippe shiiqidi idimettidi de'oosona.

giya masatiza bessane daro asati ubbaykka giyani bayzishenne shamishe de7izayssi beette

Issi keeththa giidon issi maciya uttada dee'awus. nam7u hara asatikka utti dettes.

Issi keeththa geton asay uttidi de7ees issi asay ba kushin issi miisha oykkides

Daro asati macati uttidi issi bessanni dumma dumma miisheti dizassoni de7ettes

Giya masatiza issi bessani daro asati giyaza gittoni eqqidi shemishe de7eette.

be7ishin keehippe lo7iza puto masatiza shaaraynne dumma dumma worati beettes.

Qoodani keehippe daro gashe naytinne gitati ubaykka kushe bolla denthidi ufaytetees.

Gittane dalga wora giddora keehipi qoodani daro asati ha wuraza giddora hamettishe deettes

Gitanne dalgga dembbani keehiippe be7ishini yashiza wolqqaama woray dizayssi taas beettees.

asa kushe hiillani oosettida dumma dumma urqappi medhettida miishati de7ettes

Dhumma masatiza dalga bessani dumma dumma wora medoosati qaareti uttidi de7izayssi beette.

keehipe beishini lo'iza daro asati huphani guche wothidaytikka dungguza maydaytikka deyettes.

Ubba dere cimma asati huuphen guche boncho miishsha essidi ubaykka gaabe maydaytikka

Oyddu asati de7ettes issi macaynne heetzthu attumay ubbaykka issi medho may'o may'da.

so asati issi addey phaddiza machiyanne gashe nam7u naytin ubbaykka booththa maydi de7oosona

Qodani keehippe daro asay paydini wurona asay issi bessani ubbaykka ke'idi de'iza issi beettees.

duge ha tophiya kilile aysso aawa daanna xilahun kabadaynne hara asati de7oosona

Nam'u asati biitta bookkishe de'ettes asatappe gede baggara korontey iza bollara bizasi beette.

Dalgga denbba bessani dumma dumma koronte poo'o assas gaththiza miishsheti dizayssi beettees

Hayssi beettizayssi dummaya dumma eriso gidishin hayssika tophiya hampoole woykko muabirae.

dalganne adussa gade ditoni eqqeda koronte poo7o shiishshidi ba giddonoykkeda meeshe deees

Daro asati aahonne dalga dembani eqqidi de7eettes asatuppe guyera mithay deees.

katha asati miza keeththey beettees iza sinthane kushe mecetiza sohoykka dees

Issi katha miza keeththey dizaso erisiza woykko qoncisiza issi misiley deees

Beettiza misiley issi qonjiso goykko eriso gidishin hayssika dummma giigetetha oykkees.

beyshini keehippe dhuma masatiza sohon issi adey eqqidi de'izayssi beettees.

Daro asati issi medho may'o maydayti huuphe bolla qoofe wothidaytikka kaametikka de'oosona

Karetha medho kumetha may7o mayda asati ubbaykka eqqidinne uttidi dizayssi beette.

issi ha wode maarani oosettida lo7iza keeththey deees keeththa simthenikka mithati de7oosona

dalganne aaho gidida gadey beettishe deees ha qateppe issi baggera keeththay dizayssinne gede baggera gitta zumay dizayssi beettees

keehipe daro asati attumatinne macati ubbaykka issi keeththa sinthani eqqidi de7ettes

Gitanne wolqama gidida wogga keeththay keexettidi deees keeththaza mataykka lo7iza ogey oosettides.

Daro asati eqqidi issoy issoara zoretishe dizayssi beettishe deees

Huphe bollani booththa qoope wathida attuma asati ubbaykka eqqida

Keehippe lo7izanne malaliza hessi keeththa gitonne daro asati eqqidinne uttidi de7eettes

Gittanne wolqqama lo'izanne malaliza keeththa gidoni daro asati uttidi siyishe deetees.

Be'ishin keehippe lo'iza keeththay dizayssi beetishe ha misileni de'esikko.

Keehippe daro asati issi keetha giddoni uttidi dizayssi beettees.

Issi wolqama pooqey keexettidi dizayssi hinbeettees hafooqe sinthanka asati de'oo sona.

keehippe daro asati maccati attumatu ubbayka ooso oothishe de7eeettees.

Qoodheni dunguza woykko xibabe may'o xaaxida issi atteynne issi macay de'ettes haratikka hara medha may'o maydette.

keehipe qoodani daro asate oyde bolla uttidaynne eqeday ubbay issipe

Issi keeththa giddon daro asati oyde bolla uttidi de'izayssi beetishe de'ees.

qoodani keehi pe daro asati ubbaykka uttidinne taqidi dizayssi beettees

Dhaley bayzettiza keeththani issi macasiya eqqada dhale bayzashe de7awus issi attumay shamishe de'e

Tophiya dere asa ayso aawa doktere aabi aymedey eqidi haasayishe.

issi maciya uttadus. issi ayiya be na il'a ushshashe de'izayssi bettees guusako.

keehippe lo7iza keeththa giddoni dumma dumma asati maarani deizayssi beettes goossako

Issi macca nayiya dalgga oge gidoni eqqada de'izayssi beetesikko

Keehippe daro asati ubaykka kushe bolla denththidaynne harati yeekishe diza misile

Issi addey uttidinne ba suutha immishe de7izayssi taassi beettesekko.

Keehippe daro asati ubbaykka keeththa gidoni eqqizi dizayssi beetishe dee'ees.

Hayssan keeehippe daro attuma asati ubbayka issi bessaafe hara bessa bishe dizayssi beettees.

Issi keeththa dhale bayziza keeththani daro asati dhale shamishe de'eette.

nam7u macasati issi keeththa giddon de7ettes issi indiya ba ki7ooni gashshe na7a idimmada haaththe ushshashe de7awus

Wolqqama keeththa gidoni keeehippe daro yelagati eqqidinne uttidi de'etees.

issi herani oyddu attuma asati de7ettes ha asatikka diza sohoy keehippe shuchchaynne dumma dumma mithati dizaso

issi addeynne issi macaay nam7atikka ba kushe idimmidi eqqidi le7oosona

Dalga dembbani dumma dumma maatati keeththatinne zo7o medhora diza ogey beettes.

Ba qoodheni dumma dumma dungguza mayo xaaxida daro asaati beettoosona.

Keehipe daro asate hawode eheda mashinen haaththey gogishe dizayssa be ishe deette

Gitanne wolqama keehippe lo'iza keeththay dee'ees. ha bagara miththikka de'ees.

tamare nayti may7ida may7o may7ida heethu nayti ogeppe duge baggera hamettishe de7ettes

dugge ha tophiya kilile ayssiza aawa daanna xelahon kapatey hara asatura eqqedi deees

kihipi daro asati attomatinne macati issipe gititi ogera bishe dizayssi beette

Be7ishiini keehippe lo7izanne malaaliza ayfessi lo7o keethay keezetti kumidi dizayssi beettees.

Keehippe dalgga haaththey izara baanaa mala bookettidi gimbbettida oge beettes.

issi denba gadeni keeththe woykko asi izara geliza keeththe masatiza miishshe hoosetidi de'ees

Be'isini keehippe lo'iza dalgganne adussa pooqe keexxetishe dizayssi beetees.

Issi ogeera attuma asati hemettishe de'eettis pudenne duge baggara keeththey dee.

keeththa giddon bayzettishee diza dumma dumma miishati de'ettes issi maceyaka shammashe de'awus

Keehipe daro gidida carko mixetha bessiza maashine masatizayi dizayssi beettees.

Issi gitanne dalgga dembbara keehippe daro asati hametishe de'osona.

Ha wode hiilani keexetida wolqqama keeththati de'ishin lo'iza keethati de'eesikko.

issi keeththa gittone may7o sikiza macati ubbaykka ba uso ooththishe inde7eetes

Issi zo7o lo7iza adey dalgga gade giddoni fuute tokkishe de7izayssi beettes.

Keehippe dalgganne adussa ogera kaametinne asati hemettishe de7eettes.

daro gade dalga gaden keeththey lo7iza keeththey keexxettidi dezayssi beettees keeththe sintheni ogey de7ees.

Keehippe ha wodde hiillani keexettda orttodokiseta keethey beettishe deesekko.

dalga gade bosheti ekkizason daro asay gadeza keela keelishe de7izayssi beettees

issi keeththay keexettidi dizayssa matani dumma dumma burdati burdettidi timirte keeththa masatizasoy beettes

issi aaya karetha mayo mayada karetha goose huphen goosada eqqada haasayashe de'awus

Keeththa giddooni dumma dumma asati uttidi haasaya siyishe ubbaykka de7ettes.

Karetha kumetha may7o mayda heedzdzu asati uttidi ba sinthan haaththa woththidi de7ete

Issi porde pordiza pordanchati mayda may7o maydi issi addey eqqidi neees

Issi karetha kumetha mayo mayda addey eqidi haasayishe deizayssi taas beettes

ha beettiza misiley issi porde pordanchay woykko porde keeththay dizaaso bessiza mala takko

Pirda pirdiza pirdanchati uttiza sohoy heethzthu oydey deees tophiya bayndaraykka deees

Lo'iza keeththa geetoni echaachu asati utti doossona oydati attuma issiniya macakku

Qoodani keehippe daro asati ubbaykka issi keeththa gidoppe kedi oge bishe dizayssi beettees.

Karetha mayida issi maccay karetha koose goozidi de7awus guusuko hayssa misilen.

essi zo7o medhora de iza kaamey mitha caanidi ekedi diizayssi beettes

keehippe daro asati attumay macay ubbaykka oge bolla dizayssi taas beetees guussakko

Oge bookkiza woykko goyiza issi kaamey taas be7ishini beetees ha kaameyka wolqqaama.

kehipe daro iita woykko buura miishati qolettidi issi bessani dumma dumma iita buurati dizayssi beettes

Dalganne adussa oge gidora macatinne attumati ubbaykka hamettishe hindayeettes

Keehippe daro heeran diza asayobubbayka kezid oge giigisishe de'etesi.

daro asati attumatinne macati ubbaykka ba kusheni pittiza miishe oykkidi oge pittishe de'eetes

heedzdzu issi medho mayo mayda asati issi kaame bolla maata caanettes

Issi keeththa gidoni keehippe daro asati ba sinthan haaththa wothidi utti doosa.

daro asati nam'u attomaynne issi macay ubbaykka saroteta laametishinne ubbayka miicishe de'eettes

Essi lo'iza keeththa giddon daro asati uttidi komputere beyishe de'ettes.

Issi keeththa giddone daro asati uttidi gede telebizhine be ishe de'etes.

Hayssa ni taas beettishe teizayssi issi macay fayda ekkano xaafetishe teizayssi beettees.

Issi asay ha wodey ehida miishe woykko teknologey ehida payda mazagabettishe dees.

Hayssi beetizaysi amaraththo qaalani xaafetida xaafe beetishe de'ees.

Daro asati ubbaykka ogematani shiiqi eqqidi obbetikka zoretishe tobetishekka de7eete

Keehippe daro asati bootha mayo mayidayti bootha qoofe wothidayti ubbayka issife ufayettees.

tophiya dere aysso aawa doktore aabi aymedey issi indeyra sarotetta laametishe deees

issi misiley beettishe de'ees ha misileykka bi fidale misiley beettishe de'es

kuwaase ka'etiza bessani kuwaase ka'ashe de'iza kuwaase kaasanchati kuwas meedani de'eetes

Dugeha topphiya kilile aysso aawa daanna xalahun kabataynne doktore demse adimas de7eettes

dunguza mayda asati de7ettes hara medho may7o maydaytikka obbay eqqidi de7osona

gamo boncho mayo dunguza mayidi oyde bollani uttida heedzdzu asati deettes.

Issi kehipe wolqama keeththa giddon daro asati oyde bolla uttidi dizayssi beettes.

Arbamince gaammo zone ayssiza aaway doctere demise admasuy beettishe de7es.

Hayssan kehippe daro asati ubaykka dungguza xibebe mayo mayidi de'izayssi beetees.

Qoodani oykko paydoni keehi pe daro asate ubbaykka attumaynne macey uttidinne eqqidi de'eettes.

dumma dumma gaammo boncho may7o dunguza may7da daro asati hamettishe de'eettes

tophiya dere asa ayssiza aawa doktore aabi aymedey issi addera sarotetta laametishe dees

Issi zo7o addey qoodheni dungguza qoodheni xaaxi eqqidi haasa7ishe de7ees.

Issi macasiya ba'a ayfe bolla karetha malaxire wothada huphe goossen qachada de'awus.

Tophiya dere ayssiza aawa doktore aabi aymedey eqqidi haasayishe deees.

Darbo kawo oosanchati ubbaykka karetha may'o maydi de'eettes izata giddoni issi macay de'ees.

duge ha tom7iya kelele ayso aawa daanna xelahon kaapatay kushe dhoqoothidi deees

Aahonne dembba gadeni badalay tokettidi diccishe dizayssa giddoni.

dalganne adussa gidida demban dumma dumma asati eqqidi de7eettes

Daro asati wora masatizayssa giddoni ubbayka eqqid de7izayssi beettesikko.

attomatinne macati ubbaykka xeelishin lo7izayti ubbatikka hamettishe dizayssi beettees

keehipe qoodani woykko paydoni daro pooliseti issi keeththa giddoni uttidi zoretishe de7ettes

issi zo7o bollara booththa garsera mayda maciya eqada haasaya sheede as

Taani be'ishiini keehippe loiza aaho dembbani tirafikketi eqqizi de'izayti beetees guusakko.

Issi dereni issi heera sarotetha naagisiza poolise eqqidinne haasayees.

daro asati polise may7o maydaytinne dunguza maydayti sipe de eetes

Issi giya masatiza bessani dumma dumma asatinne pooliseti deizayssi beettees.

Keehippe qoodani daro asati uttidi dizayssas issi addey kiita aathees.

Qoodani keehippe daro asati ubbaykka issi keeththa giton uttidi de'tes.

Keehippe daro asati attumati maccati ubbayka oyden bolla uttidi de'ees.

keehippe daro asate ubbaykka ziqqe gidi hokkidi katha cakki shiishishe de7ettes

Ichachu attuma asati ubbayka eqqidi sinthe xeellishe de7izayssi ha misileni taas qonccides.

duge ha tophiya kilile gaamo zoone aysso aawa doktore demmise admasoy eqqidi deees

Issi adde ayfe bollan manaxire wotidi hassayshe dizayssi beetees.

daro asati issi keeththa giddon ubbaykka karettttha kumetha may7o ma7di de7eette

Hayssan issi kareththa shurabe mayida adenne issi maccaykka nam'ay uttidi dizayssi beetees.

issi dalganne wolqama keeththa giddone daro asati uttidi haasaya siyishe dizayssi beette

heedzdzu attoma asati beettetes ha asatikka keehippe beyshin zo7onne booththa medhora dizaytakk

Gamo zoone aysso awa doktore demse admasoy eqidi ye kishe de izayssi beettees

Keehipe lo7iza dunguza may7oti bayzetanasi micetidi deizayssi betteesko

dalga dembani keehipe daro asati biitta bookkidi mitha izan tokkishe deeete

Heedzdzu macati uttidi de'ettes essiniya dunguza may'ada dunguza hupheni goozada de'awus haratikka.

tophiya timirte aawa woykko timirte marayiza profesore brahaanu onegay uttidi de7ees

Oodani keehippi daro asati ubbaykka booththa medhora diza may'o maydaytinne hara medho may'o mayda asati oyde bolla uttidi de'etes

Issi keeththa giddon qoodani keehipe daro asati uttidi de'ettes ubbetikka.

Hayssan dumma dumma asati oge hemetishe dizayssinne dumma dumma miishshe beetees.

Issi keeththa gidon daro asati attumati macati ubbaykka eqqidi dizayssi beettees

heedzdzu asati ba kushen booththa waraqata oyqqidi eqqitettes hasatuppe issi niya macakko

hissi keehipe lo7izahanne hawude maarani oosettida keeththe beettishe dizayssi beei

Issi lo7iza zo7o maccaynne issi karetha mayo mayida attumay nam7ayka.

hayssa ne taasi beettishe de7izayssi aazee gizayssa gidikko payda giza matawaqay beettees

gitanne adussa gedida oge lanqeni asatinne dumma dumma kaameti de7o sona

Kuwaase kaa'etiza dembani asati kuwaase kaa'ishe de'izayssi beeteesikko.

issi gita kaamey ba bollani jarkane caanidi ha yishe dezayssinne issi kaamey gede bishe dizayssi beettes

heedzdzu asati nam7u attumaynne issi macay de7eettes maciya booththa may7o may7ada de7awus

Issi hare gaare bolla heedzdzu asati eqqidi de7ettes iza matarakka

Oyddu asati oge giton eqqidi de7eettes haasatappe gede bakkera issi makinay deee

Issi dalganne gita gade giddoni dumma dumma asatinne pajajeti de7izayssi beettese

Keehippe daro asati uttidaytinne eqqidayti kompitire be'ishe de'osona.

Keehippe qoodani daro tamare nayti ubbaykka uttidi ba kushe pude denthishe de'ettes

Hayssani beettizayssi daro asati attumay maaccay ubbayka uttidi de7izayssi beetees.

daro kaameti gita gita kaameti ubbaykka eqqidi de7izayssinne asati iza matandizayssi beettees

Hayssani beettishe de7izayssi dumma dumma asati attumati maccatikka hamettishe de7eetes.

issi zo7o lo7iza macashiya gitta haaththa giddon gelada liima shee boykko meeceta shee dizayssi beettes

Zuma masatiza dhoqqa bessani dumma dumma keeththaynne miththay dizayssi beettees

issi huphera pulumida atte ichidi beayfen manaxire wothidi dee

Issi be7ishini lo7iza maaccasiya zo7o mayo mayada wora giddoni eqqadus

Dhoqqanne zumati ekida besani dumma dumma miththay maatay uuthay de'ees.

Gita wolqqaaama mithatu giddoni asaa irappe ashiza mishey oosettidi de7izayssi.

hissi zo7o lo7iza macasiya gitta kelo haaththa giddoni mecetashe de7awus

Hayssan keehippe loiza geezetiza bessan gitta mithay des, qorqoroy dees. maatay dees. kaththikka dee'etees.

oyddu booththa shuraabe mayda attuma nayti gita zuma garsanni ubbaykka eqqidi de'eettes

Issi booththa shurabenne karetha may'o mayda naay attuma naay eqqidi wora gitton deees

Gitta wolqama abbay beettees gita mithaykka beettees kete baggera shaaray salo bolla deees

issi zo7o addey gitta eelo haaththa gitoni ba bolla mecetishe deees

Daro asati booththa maydaytinne issi karetha mayda maciya izeta gedooni de'awus.

Issi bootha shurabe mayida adeyi eqid kushen Botha oyqid ...

Issi booththa mayo mayiza adde huupheni qoobe wothidayssi dees. guyerakka miththay de'ees.

Issi wora gittora daro asati hamettishe de'etes issi adde kushen kallo oykkidi yiishe deees.

kawo dooriza karde issi addey ekkishe dizayssi taas beettishe de7essekko

keeththa giddon qoodani keehippe daro asati eqqidi dizayssinne harati uttidi dizayssi

Issi maccaynne issi attuamay issippe gididi dizayssi beettees.

Keehippe daro tamare nayti ha naytikka ha wodey ehida payda mazagabettanau yiidi deqqidi de7eette.

daro asati ba kawo dooranas karde ekkanawu ubbetikka maarani eqqidi batara naagishe de7eettes

keehippe daro asati ubaykka kuwase kaasancha mayo mayidi de'etees he ubay.

nam7u maca nayti wola nam7aykka oyqetidi baaxatishe de7izayssi beettishe dees

Kuwaase ka'ettiza denba bessani kuwaase ka'iza nayti kuwaase ka'ishe deizayssi beettees.

Kuwase ka'etiza dembani kuwase ka'iza nayti taasi beetesikko.

kuwaase ka7iza tookuwaase kaasancha attuma nayte ubaykan issime dhumayo maydi hede7eettes

Issi wotha woxxiza macca asay oge gidora woxashe dizayssi beetishe de'ees.

issi atteynne issi ayfeybetonayssi macha gidin atte gidin beretonayssi nam7aykka issife le7eettes

keehipi lo7iza ichacha maca nayti ubbayka eqidi de7eates

Daro nayti tamare nayti ubaykka gita miththa garssani eqqidi ubaykka de'osona

attuma naati bolla minotethas dumma dumma isporte ooththishe deizayssi beettees

Kuwaase kayiza dalga bessane issi attuma naay haratikka ka'ishe de'izayssi beette.

kuwaasey kaa7etiza bessani kuwaasey ka7iza nayti kaasanchati dizayssi beettes

Dumma dumma medhdhora diza irsaase woykko iskibrtoy dizayssi beettishe de'ees

Hayssa ni tani beishe dezayss keehippe lo7iza ogenne ogezara kaame habettishe

dhissi hawodey ehida miishay dumma dumma kathata kaththanawu maaddizayssi maabraate woykko koronte pooni kaththiza miishay deees

Issi keeththa gidon dumma dumma uyettiza ushshatinne meetettiza kathati dizayssi beettees.

Daro medhora diza iskibito woykko perisaase masatizayss issimatanne shiiqidi de7izayssi beettes

Hawadey ehida issi miishey asatanne dumma dumma miishata ooto denthizayssi ha misalane qoncedes

issi be7ishin lo7iza zo7o macasiya ba haythe bolla silke oykkada hasayawus

Hayssi beettizayssi ha wodey ehida teknologeni yida miishe gidishin hayssaska suntay wayfa geetettes.

Nam7u ha wodey tahida miishati issi booththa medhoynne issi karetha medhoy issife dees.

Issi karetha medhora diza issi eretonta miishey deizayssi beettishe de'e.

ha misileni beettizayssi asay silkera gaththethidey dumma dumma yexiza yeththata siyiza miishekko

ha wodey ehida kaamey koronte wolqani hemettizayssi ba gidoni koronte ekishe dee'es

hayssani beettizayssi wolqamanne gita heedzdzdzu kaameti de7izayssinne gedera woraykka deees

issi misiley tophiya bayndera masatizayssi beettees ingilizathonne amaratho xuufeykka beettees

keehippi daro asati attumatinne macati ubbaykka issi kahame giddon gelishe de7izayssi beettes

oyddu gita gita asati de7izayssi beettes namatikka sarotetta laametishe de7ettes

keehippe dalga ogeni dumma dumma bajajetinne kaameti dizayssi

Hayssan keehippe dalgganne adussa gidida ogera issi kaamey hamutishe dizayssi beetees.

Issi salo bollara paalliza ayirey beettees hayiresi medhoyka booththakko

issi oge giddora issi attuma naay hare gaare hare bolla caanidi bishe deees

habeettizayssi ha wodey ehedayssa nam7u tohora woxxidi asa issibessappe haraso ongathiza motoorekku

Keehippe addussanne dalgga oggera asati saykile ubaykka lagidi bishe de'eetees.

Baqulotinne hareti ubbaykka bazokkon dumma dumma caana caanidi ogera beshe bishe deeette.

Issi wolqama haaththe doonani haaththe bollara hamettiza wogoloyinne asati diza issi beettees.

Hayssani tani be7ashe de7izayssi dumma dumma medhora diza cililo medhora diza kaame beete.

Dalganne adussa gidida ogera heedzdzu toora hamettiza bajajeynne gitta asa caaniza kaamey hamettishe dizayssi beettees.

Kaamey gitanne walqama kaamey gadey woykko biitta bookkishe demees asatikka iza matani de7ooson.

Harti baquuloti ubbayka ba zokko bolla caana caanedi hamettishe de'ettes.

Taani be7ishini keehippe lo7iza dembba gadeeni daro asati maarani eqqidi de7eettees guussako.

keehipi lo7izanne malaliza keeththay keexxettidi kumidi diizayssika beettees

daro dalga gade giddon asati iqqidi de7eettes asata sinthani kartoonera dumma dumma miisheti de7eettes

Keehippe wolqamanne gitta keeththay keexetidi de'izayssa gidon nam'u asati de'etees.

Daro asati attumatinne macati eqqidi de7ossana dumma dumma asatikka suutha immishe de7eette

Nu asati issi keeththa giddoni eqqidi deizayssi beettishe deees.

Be7ishini keehippe lo7iza qolqqaama pooqe keethya beettishe taassi de7ees guussako hayssi.

issi keexxettidi kumida ginbe keeththay be'ishini ayfees keehippe lo'izay de'ees

timirte keeththa gidni tamare oyde bolla uttidi tamarishe

timurte keeththa getoni tamahare nayti paace ekkishe dizayssi hinbetees

issi keeththa giddon keehippe daro asati shiiqidi dizayssi beettishe de7ees

issi timirte keeththa giddon tamare nayti oyde bolla uttidi de7ettes

Hayssani taani beishe dizay keeththey deees mithay deees ogeekka dees harami sheekka dees.

essi lo7iza sohonin nam7u attumatinne issi macay uttidi komputere be ishe de7eettes

Tamare nayti issi timerte keeththa giddone ubbaykka uttidi xaafishe hide'ettes

issi lo7iza tamare sohoy beettees hayssika sawula nam7antho deeththa timirte keeththa

gammo cimatin ubbaykka dunguza may7o maydi ba kushen xambaro oyqqidi de7ettes

Nam7un attumati ba qoodheni dunguza may7o xaaxidi eqqidayti issi naas maxaafa immishe deeettes.

Hayssi beetizayssi wolayta soodo yunvuste taamareta issipetheta giza xuufekko.

timirte keeththa masatizasoni dumma dumma asati ogera woyikko pengera keeshe deettes

Be7ishini keehippe lo7iza nayti ubbaykka eqqidi de7izayssi beettes.

Issi bessani naro dalga ogeni nam7u kaameti dizayssi beettees issi addeykkan iza matani eqqedi de7izayssi beettes.

Darwo asati attumatinne macati ubbaykka issi ginbey ginbettidi deizayssa be ishe deyosona

daliganne adussa gidida ogey bookketidi oosettishe dizayssan asati eqqidossona

Ogey bookketidi oosettishe de7izayssi beettees ha oge matane dumma dumma asaynne woray deees

Dalganne aduussa gidida ogeeni karetha kaamey eqqidi de7izayssi beette.

Qodani keehippe daro asati ubbaykka eqqidi dizayssinne issi goshsha kaamey oge bookkishe dees.

keeththay keexxettanas giigishe dizaa bessanii woykko ogey oosettanas giigishe dizayssi beettees

Nam7u attuma nayti ba sinthan ha7i landen kunthidi maatha masatiza booththa miishe wothidettes

Issi dalganne gita oge giddon heedzdzu tohora hamettiza bajajeynne nam'u tohora hamettiza motorey deees.

Oge bookiza woyko oge goyiza dozore geetetizaysi beetishe de'esko haysi.

issi wolqamanne gita keeththey keexetti dizayssi ebetees dumma dumma kaameykka dee

Issi attey ba ayfe bolla karetha manaxire wothidi eqqidi de7ees.

Issi biitta bookkiza kaamey woykko doozorey biitta wora giddora bookkishe deees.

keehipe dalga gadey bookketidi de'ees ha bookketida gadenikka nayti

dalga ogey oosetti she de7ees dumma dumma asati ka ogeza ooththi she de7izayssi beettees

Hayssan taani be'ishin jarkaneni haaththe duuqishe de'iza gashe nayti beetees.

geeshsha ushsha haaththay oosetidi dizayssani asati ba kushe meecishe de7ettes

issi atey lo7iza keeththa gidtoni ba sinthani komputere wothidi eqqidi deees

Issi gitanni wolqama denbani haaththe gogishe deizayssi beettes nam7u asatikka de7ettes.

Keehippe lo7izanne malaaliza gade giddoni asay ubbay eqqidi de7izayssi taas beettees.

dalganne wolqama gitida gitta dembani eelidi diza haaththaynne ginbey ginbetishe dizayssi beettes

daro asate attumatinne macati ubbaykka haaththani ba kushe mecetishe dizayssi beettees

hayssi haaththay izaara issi heerappe hara heera woykkon issi bessappe hara bessa ba nawu maaddiza miisheko

Geesha ushsha haathey oosettidi wuridayssani asati hokkidi be kushe meecettishe de7izayssi.

Ha tas beettishe de7izayssi dumma dumma miishetti dembbani mithati keethatinne harati de7ooso.

Nam'u asati issipi eqqidi dizayssi beettees ha asatikka beshin lo'etes.

issi gitanne walqama gedida katamane asay ooththida haaththe pude bolla puultees

Hayssi beettiza misiley arba mince haaththa giza xaafe amarathora xaafetidi dees.

misile bollan ta be'ishin arba minice haatha gizayssi amarathon xaafeti de'ees